da baaanahi n paɣ' yino n bɛ kotu dini paɣ' ŋɔ ʒɛla kuɣ' sabinli zuɣ' ka o tuuni kompɛwuta tam tɛbuli zuɣ' do ŋɔ za gitɛ ŋɔ gbani yɛla liga ka so jinjam ka di nyɛ bɛrawu do ŋɔ ʒɛ tuuni ŋɔ na o tuuni tɛbuli bɛni ka bɛ zaŋ gilasi kapuni tam di zuɣ'